Mosiri poɔ la dɔba yaga be la a mosiri poɔ a eŋ nyɔɔbogwoore ba mine vɔglɛɛ zupile ba mine meŋ ba hɔgle zupile ba mine sue kpartɛmpɛloŋ ane kparsɔgla kurtɛmpɛloŋ ane kursɔgla.

Mosiri yikpoŋ kaŋa la are, ka noba bee a nembeõ bebe, ba mine arԑԑ teŋԑ ka ba mine do araa boŋgolo zu. Lͻͻ ayi biŋ la a teŋԑ sogͻ ka kaŋa e sͻgelaa ka kaŋa e pelaa. a noba mine vaarԑԑ lamarekare, ka ba mine su bompeԑle ka ba mine su bonsͻgelͻ.

Dɔba yaga la are ka lɔɔpeɛle mine are ba puoriŋ a dɔba seɛ kursɔgla ka ba mine seɛ kurtɛmpɛloŋ ka ba mine su kparpeɛle ka kaŋa su kpardoɔre k,a zie kaŋa e sɔglaa.

Kãã emmo zie la dɔba arɛɛ la eŋnɛ a lɔre kaŋa kãã o seɛ kursɔglaa, nɔɔtesɔgla, kparzeɛ, a lɔɔre a eŋnɛ a lɔɔre kãã a lɔɔre kaŋa eɛ sɔglaa kyɛ ane zeɛ.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

Zilige kaŋa poɔ la biire banaare be laa die poɔ a kaŋa pɛglɛɛ fintilɛ kaŋa meŋ muulo kaarɛɛ gane kaŋa meŋ yuoro laa gane kyɛ pɛgle sɛgedalee a onɔŋ naŋ pɛglaa fintilɛ kaarɛɛ sazu.

Kuruu la, ka dɔba bata are kɔge, kaa bayi nyɔge, ka, ba hɔɔglɛɛ kpog-peɛle, a toore nutoore, a kaŋ nutoore eɛ peɛle, kaa kaŋ e zeere, ba eŋɛɛ nɔɔtesɔglɔ.

Nenyaga la are ka silindari biŋ ka pɔgeba bayi pɛgle kataweere a pɔge kaŋa yɛrɛɛ baage a su kparzeɛ ka a baagezeɛ dɔgle laa a silinda zuŋ ka kpogle dɔgle a kaŋa zu.

Kurwogi kaŋa la are ka dɔba bayi a nyɔge a kuroo taa ka pɔge kaŋa de bon bonŋa tɔ ne a kuroo ka dɔba bata meŋ are ka kaŋa vɔglɛɛ zupil pelaa ka kaŋa su kootu sɔglaa ka kaŋa.

Kãã emmo zie la a kãã mansin zie kaŋa eɛ pelaa k,a zie kaŋa e zeɛ k,a zie kaŋa e sɔglaa dɔɔ arɛɛ la a eŋnɛ a lɔre kãã a seɛ kurisɔglaa nɔɔtesɔgla a lɔre eɛ pelaa.

Iŋgyime maaloo zie la ka nasadɔbɔ ane pɔgbɔ bebe. Ba mine ba hɔglɛɛ kpogri a kpogri mine eɛ bompeɛle kaa mine meŋ e bonzeere. A nasapɔge kaŋa sue kaayazeere a kyeeloo nyuu a laa kaa dɔɔ meŋ haa no noɔre.

Nenyaga la dɔba ane pɔgeba ba bamine sue kparpeɛle ka ba mine su kparzeere a dɔɔ yɛrɛɛ baage sɔglaa ka kparoo niŋe a su kparpelaa ka a kparoo niŋe a taa ninsaala.

Sori noͻre la. Noba are la a sori zu. A ziiri mine diee vũũ. Ka lͻzagera are ka vũũ uuro a ziekaŋa. Die kaŋa meŋ are laa ziekaŋa ka noba yi are tͻͻre zaa.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

Dɔɔ ane pɔge ne bibiiri bata mine la zeŋe, ka tepuuri biŋaa ba nimitɔɔreŋ. A te puuri mine eɛ dɔre, kaa mine e zeere, kaa mine e yɔɔvaare. A nasa ba toorɛɛ nu-woore, kaa nasapɔge nyɔgaa a tepuuri mine taa.

Kuori zie la, kũũ daga biŋee la, ka noba yaga bebe, dɔbɔ ane pɔgbɔ. Ba sue kaaya sɔglɔ. Ba mine vɔglɛɛ zupile, ba mine meŋ ba vɔgle zupile. A dɔɔ kaŋa gbie dumo, kyɛ de o nu a paraa pɔge kaŋa gbɛre zu.

Gͻvenԑnte poͻ la, ka noba are tututaa a su kaaya sͻgelͻ, dͻͻ kaŋa peerԑԑ zie a be, a su kpare pelaa a seԑ kuri zeԑ. Ba deԑ kuree maale ne die, ka dͻͻ kaŋa kpԑ te are a du kaaya zeere, ka kaayerԑԑ dԑgele a kuree zu.